Niriba n zaya ka yɛ liiga kon koba Kon koba ka shɛŋa nyɛ zaɣi piɛla zaɣi sabila ka yɛ liiga zɛhi ka piri namda sabila ka pɔbi nangbani pɔbirisi ka gbubi bihi bi nuu ni.

Niriba n zaya ka ye liiga konkoba konkoba ka duɣu zaya ka filaawaasi be dinni ka di kom nyɛ zaɣa vakahali ka kom doya ka tia zaya ka di kom nyɛ zaɣa vakahali ka sheba ye liiga piɛlli ka teebuli za bɛ sunsuuni.

Gbanpiɛlli ka o nuchee yina ka gbubi kapu ka di kom nyɛ zaɣ piɛlli ka o sitira nyɛ zaɣ tampilim ka luɣuluɣu ʒiya ka binnyura bɛ dinni ka kundi paya ka laa ʒɛya ka fulaawaasi bɛ dinni ka di kom nyɛ zaɣ vakaɣili ka tan ʒiɛ yirina

Niriba ka bɛ ye liiga konkoba konkoba ka yi matuuka yiɣirigu ka o kom nyɛ zaɣa piɛlli ni zaɣa sabinli ni zaɣa vakahali ka bɛ ye liiga sabinla liiga piɛla ka gbibi beebi ka gbibi baaji ka di kom nyɛ zaɣa dozim.

Niraba ka bi ʒɛya ka shab yɛ liiga konkoba shab liiga ʒiɛ shab liiga dozim ka bi ʒɛ kom gbuni ka gbubi kuriga nima n toori kom maa